Bullukkuwa maayada kushiya micca uttida mishiryia xeelliyode keehippe ufayttidaba malatawusu. Qa ba ufayssa asatuyyo odaydda diya mishiriyo malatawus.

Wolaytta wogaa qonccissanw danddayiyaa quma qommotuppe issoy itima shenddera. Itima shendderay aybbippe giigi, itimaa shendderay giigiyoy uutta qommotuppe gidiyoode ikka uuttay hashshetichchi simmidi unccay utti takkagappe kiyiyya katta qommo getettees.

meran arssa gidida bootta mayuwaa maayidi eqqi uttida yettanchchaa sunttay mekonnin yoseepa getettiyoode ikka geeshshaw yaagiyaa zimaariyaa yeexiyoogan erettees.

goshsha giddon badalaa achchan eqqida issi yelaga na'ay bootta shamisiyaa maayi uttaagee ayi qooppiidi dii? aybee a hagaa keenaa jalettabi? wanii kayyotobi diishsha? xeeliyoode kaayotti uttida asa milatees.

Uncca mashshayi immiyo go"oyi aybee uncca mashshayi qa aybaappe merettii ha uncca mashshayi immiyo go"ati koyruwan uutta qanxxanawu unccaa anccanawu maaddes naa"anttuwan qassi i merettiyoyi birataappenne mittaa qommuwappe.

Shuchchape oossetida ogiyaninne maata milaatiya puulaatiutti gigida heeray i ayba lo'i. Appe sintta baggaara zammana honotan keexxeettida keettawu meri de'iyage la ayba lo'i? Xeelawu keehippe ufaysses.

toophphiya tukkiya Tiransporttiyaanne kaamiya ha asati cadiidi de'iyo koyro tokketidaagee de'iyo koyro go'iya gididi erissees.

Biittaa ayssiya Ahhamedda Aabi la I sintta wottido heregay meri diyaagee aybba lo''i awu! Ikka maayyido Wolaytta wogaa qonccissiya maayyoy keehippe lo''ees. Awu miichchi diyaage qa I lo''iyo lo''oy!

Lo'o naati huuphiya lo'o hanotan dadetti uttidaageetuyyo eti maayi uttido maayuwassi meray ayba lo'ii? Etayyokka huuphe diyagee laa i ayba lo'ii! Etappe guyye baggaara de'iya kaqqeti uttidabati xeelawu keehippe puulatidi lo"iddaageeta.

Meran karexxidaagee yorddodda gididi duge wodhi uttidaa huuphphee I ayba lo"i sintta baggaara de'iyaga puulati uttidabati meran la ayba lo'iyona

Qoodan oyidda gidiya geela'o naati wolayitta wogaa qonccissana danddayiya mayuwa mayi uttidaageeti huuphiyan qa booxxi uttida shaashiya qaci uttidaageeti laa etayyoo michchi de'iyagee ayiba lo'i! Ayifeekka etaagee ayiba lo'i! Issinnissi ubba sinttiri diyagee xeelawu keehippe lo'ees.

Asi corattido keetta giddon de'iya keettayyo meray ayba lo''ii? qa hegaappe sintta baggaara de'iya asati maayi uttido maayuwa boottay I lo''iyo lo''oy! na'aayyo qa meri diyagee la ayba lo''i!.

Meran isso mala gidida naa"u yelaga naati kiisiyan kushiya yeggidaageeti la etaw miichi diyagee ayiba lo"ii! Eti maayido maayuwassi qa meray keehippe lo"es. Etappe guyye baggaara de"iya ajjoora soossoy ayyo woretti diyaagee ayiba lo"i! Xeelaw keehippe lo"es.

Mittaa ayfeta woykko ataakiltteta hageeti immana dandayiyo go"ay ayibee giikko koyruwan eti immana dandayiyo go"ay asay kattadan maanawu maaddiya kattaa qommota.

kiisiyan gidi eqqida yalagai aibaa xeellii dii? appe guyyeera de7iyaageeti qoodan aappunee eti eqqido sohoi aibee? etappe guyyeera de7iya shuchchai waaniyaagee?